Oshikunino oshinene sha tya iikunomwa ya ziza osha tulwa othayila ontokele kombanda, opo yi gamene iimeno mbika.

Oshikuku moka hamu tekulilwa oondjuhwa oshili oshinene noonkondo nomuna oondjuhwa odhindji adhihe oontokele.

Oongalangombe dhili mbali odhili tadhi nu omeya medhiya, edhiya olina omwiidhi gwamena kombinga.

Ndhika oontanga nenge oonkenya dhomanuwa, dhiihenda, omatanga, omakunde, omahangu nosho wo iilyalyaka.

Namibia oshilongo shina ombuga. Ombuga oyina owala oondundu, omamanya nuumwiidhi uushona. Iimeno ohayi monikamo omalupita. Iimeno ihayi hala unene okumena mombuga.

Oofakitoli omuna aantu oyendji, yo oya zala omakalanyanya omambulawu, omuna wo uutemba wuna omeya.

Omusamane gwohema yotyeka nomumati gwohema onduudhe oyi ipyakidhila taya opaleke okandama hoka longithwa oku muna nenge oku tekula oohi.

Omusamane oku li ipyakidhila ta opaleke okandama koohi dhe, opo a vule a kaleke po uundjolowele woohi dhe.

Oondjuhwa, oontokele nontiligane, oonkiintu noshowo omakondombolo otadhi monika dha paluka kolutu.

Aanafalama yahamano, aankintu yatano nomulumentu gumwe, oya nyanyukwa yeli piimeno yawo yamena nawa.

Oshikuku shokutekula nokukokela oondjuhwa. Oshi na oondjuhwa odhindjidhindji, dho oontokele nomu na omalamba gatema.

Oshikunino oshinene sho osha mena iikwamboga ngaashi omatama, osho wo oondungu nayilwe.

Oshikunino oshili tashi longekidhwa tashi longekidhilwa okukuna na ominino dhomeya odhili tadhi tulwa kumwe opo iinima ayihe yitameke.

Ofaalama onene oyi na uuhilili uutokele, wamena wo owundji noonkondo.

Uuyuhwena owundji, wumwe uuluudhe, wumwe uutokele nawumwe uushunga, owu li mokakuku kawo moka tawu tekulwa opo wukoke.

Ombuga ehala mono hamu adhika iimeno iishona lela. Mombuga ohamu adhika omamanya oshowo oondundu.

Omahangu oge li ga mena nawa. Otaga kwathelwa okutekelwa kopaipi ndjoka tayi gandja omeya moshimpungu kehe.

Aamati oyeli ya kwata oohi odhindji, noya longitha omukalo gonete okukwata oohi dhika.

Omumati oku li moshikuku shoondjuhwa ta kutha mo omayi, ye okwa zala iitapa.

Omumati okuli moshikunino shaziza nawa na otala nkene iikunwamo ye yamena noyahapa nawa.

Omusamane ota opaleke mokandama koohi azala okagala nombindja.

Omukadhona okwa zala omakende gomeho. Ye oku na ongodhi ta thaneke elongekidho lyuudhano mboka hawu ningilwa momeya.

Ondi hole oongala. Uunene tuu oongala dhono dhina oosheno otiligane ohadhi monika nawa unene.

Egumbo olya tungwa nuundhopi uushona lyo olya kundukidhwa komiti omile dha ziza nawa.

Iimeno yakunwa yili muumbamba wayo wokumenena, uumbamba uuluudhe wuna woo eyala embulawu omuna woo oonomola omilongo mbali, omilongo mbali nambali oshowo omilongo mbali nandatu.

Embakumbaku ezizi lyokatala okazizi wo nomatemo omatiligane otali pulula mepya nevi lyomepya eluudhe.

Omumati nomukadhona oyeli miilonga taya pakele iiyimati ayehe yaali oyazala omuzalo gwiilonga, omakalanyanya omazizi nuugala uutookele.

Efuta enene lya ya sigo oompa lya tsakanena noondundu.

Okandama komeya omuna othayila onduudhe nomeya oshowo okanete okazizi hoka keenda kombanda yomeya.

Ombautu nenge oskepa yuunene wo pokati otayi taguluka omulonga yu uka koha dhago, yo oyi na okastola komalandithilo.

Aakadhona yeli yaali ayeshe oyena omafufu omale yo otayiimemesha gumwe okwa zala egala nagumwe okwazala owili konyala yokolumosho.

Omusamane okuli mo faalama yoombaka, na otedhi yalula, no kudhi sila oshimpwiyu.

Embakumbaku olina omatemo ngoka haga longithwa okupulula noku fundula evi uuna tali longekidhilwa oku ku nwa.

Opuna uundama mbono wuna omeya gasilwa oshipwiyu. Omeya ogasimana oshoka ohaga longithwa kaantu okuteleka, okunwa, okuyoga oshowo iilonga yilwe.

Omeya taga matuka pokati poondundu gu uka kiitopolwa yilwe yomilonga dhi ili nodhi ili.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomakonda omaluudhe nomatokele . Oshinamwenyo shika oha shi adhika miihwa nomombuga.

Aamati yeli yaali otaya longitha oonete oku kwata oohi medhiya

Oshimeno sho Welwitchia ohashi adhika mombuga. Oshimeno shino ohashi hili aatalelipo yeye moshilongo shetu nokomukalo nguno ngeke aatalelipo ta yeya ohaya futu iimaliwa mbyono hayi gwedha keliko lyoshilongo.

Embakumbaku e zizi lyokatala okazizi wo olya thikama mepya lya tegelela okulonga iilonga yalyo yopaunamapya.

Eshina etokele lyopawu tekinolohi hali longithwa oku tsika uumeno.

Oshikunino otashi longekidhilwa okukunwa. Ngaashingeyi omwa tulwa ominino dhomeya opo dhi longithwe okutekela.

Ndino embakumbaku lyoHyndai hali longithwa unene moomina nenge mooproyeka dhokulonga oopate.

Oshikunino shaziza nawa nomukalo gopawu tekinolohi goku tekela oshikunino.

Mongashingeyi kehe gumwe okuli talongitha uutekinolohi moshikondo shuunamapya nuuniimuna.

Okadhila hano kake hole pevi. Oke hole oku lala komiti omile pombanda lela opo kiigamene katondi yako.

Oshikuku shoondjuhwa oshina oondjuhwa odhindji . Na odhindji oontiligane dho oonkiintu.

Omusamane ota pe oohi dhe iikulya medhiya, opo a vule okumona olumono lwa gwana.

Aakulukadhi naakadhona oyeli mofakitoli yoku ninga omatama noye li taya pakele omatama opo ga vule oku landithwa.

Oondjuhwa odhindji odhili moshikuku shadho. Odhindji oonkiintu dhomalwaala ga yoolokathana.

Aantu oyeli pokangwena poshitaafula shoka shili pokati komeya ya thikama taya pangele.

Oshikunino tashi longekidhilwa okukunwa ngashingeyi omwatulwa oopayipi dhomeya ndhoka tadhi longithwa okutekela .

Aakulukadhi yeli yaali oshowo aalumentu yatatu oya thikama pondama yomeya taya ningi omakonaakono gontumba.

Olodge ohayi longitha omwiidhi, okutungwa, nokangwena haka kala kamena pevi, kaziza, noshowo omiti dheyi kunduluka.

Oshikunino oshatungwa po pautekinolohi na oshina oomboga odhindji dhaziza nawa, omuna wo oolamba dhatema.

Oshikunino oshili shaziza shili sho oshili oshinene . Iimeno yamena noyashilwa oshimpwiyu noyili yasiikilwa kokathayila opo yigamenwe kombepo nokomutenya omunene.

Aamati yeli yaali oya londa membakumbaku etiligane tali pulula epya.

Oshikunino oshina oombonga odhindji dho oonete nawa, omuna omuntu gumwe tedhi sile oshimpwiyu.

Ongombe onkiintu onduudhe oya mangelwa momuti nongodhi yo otayi napa omwiidhi.

Omumati gohema ontokele oku li iipyakidhila ta kwata oohi. Oohi odhi li odhindji dho oonene noonkondo.

Omumati okwa thikama pokandama komeya a zala okagala okaluudhe, okahema okandjimbi, ombulukweya ombulau oshowo iitapa iiluudhe.

Oshikunino oshina ominino dhomeya dhokutekela iimeno. Mbyoka yi li mo ya ziza nawa.

Omumati omugundjuka oku li a thikama nomukadhona omugundjuka omuhupi ta popi kombinga yongodhi.

Omatama omatiligane ogendji nagamwe omazizi omashona, ogeli taga ende keshina kepaya taga kweywa.

Ondjamba oyi li ya thikama tayi monika ya geya nondumba yaantu ya thikama konima yondjamba kokule.

Oshikunino shomatama oshi li sha tulwa oopaipi dhomeya ndhoka tadhi longithwa okutekela omatama nuupu.

Omumati oku li poshikuku shoondjuhwa ta sile oondjuhwa dhe oshimpwiyu noku dhi pa iikulya dhi lye.

Omusamane okuli pedhiya azala okambindja koondjila oshowo ombulukweya onde onduudhe a humba onailona.

Shino oshikunino shina iikwamboga ano omboga ndjoka ya mena nawa noya ziza nawa. Dho odhindji.

Omukukadhi ota longitha eshina lyopashinanena lyopautekinolohi oku pulula epya lye.